Aƒaa ɖe mee nye ya, nyɔnu wɔme ve wonɔ teƒe ma le nu ɖam, ɖeka bɔbɔ nɔ aŋego dzi, woame vea wobla ta, ɖeka kɔ atsia ɖa si le enua yike ɖaa le le me blum, wodo dzo ɖe afi ma, nuɖanuwo le teƒe ma.

Gbee mee nye ya. Nyɔnu aɖe va gbea me. eva kpɔ kesewo le teƒe ma eye ebɔbɔ ɖe keseawo gbɔ. Egbi ɖa didi. Amakpa gbemumuwo le eƒe megbe. Kesea ɖewo lia edzi. Ɖewo hã wo bɔblɔ nyi le ekpɔ. Eɖewo hã, ele ŋkɔ na wo.

Nyɔnuaɖe le eƒe agba dzraƒe, ele atɔtɔ dzra, ele akutu dzra, ele vo dzram, ele agbitsa dzram, ele mankani dzram, ele tsima tsi dzra, atadi ɖiɖi hã le gbɔ enɔanyi ɖe azikpuidzi ekɔ asi daɖe rɔba kusi.

Wole ƒoƒuƒe le nu srɔ̃m ame ɖeka tsitre le nu fiam wo ekeke asi me elé nuŋlɔti ɖe asi, zikpui le afi ma amewo nɔ anyi ɖe edzi, amea ɖɔ g..eeee….gaŋkui, ekpa ɖa eye wokɔ asi ɖo nu, amea do awu yibɔ.

Du aɖe me enye ya, etsi dza xa ɖe mɔto, wowɔ gbeɖuɖɔ ɖe fima, eŋuo hã wotɔ ɖe fima ameawo tɔ ɖe ŋua gbɔ, ŋutsuo hã wozɔ va yina. Amewo kpla akpete, amewo le aŋe yibɔ ɖasi, amewo tɔ ɖe mɔto.

Teƒe gbadza aɖee nye ya. Eŋuwo le teƒe ma za. Yameŋu hã ɖeka le wo dome. Eŋuawo ɖewo le ʋie, eɖewo le dze, eɖewo le yibɔ. Atiwo ƒoxla teƒe ma eye yame hã le dzedzem le teƒe ma.

Yameŋudeƒe xɔa mee nye ya. Ŋutsu kple nyɔnuwo le efli me. Wokɔ woƒe akpetewo ɖe ashi. Amewo kplaa kpete. Modzakaɖenu hã le fi ma. Emɔ vovovowo le eteƒe ma yi ke zã wole.

Du ame mea ya, nyɔnuwo tso tɔme yina ɖe aƒeme Ŋutsuwo hã va yina. Amewo le mɔ to. Amewo geɖe le mɔ to le zɔzɔm. Xɔwo le teƒe ma, dzokaɖitsi le fi ma, yevuziti hã le fi ma, eneti hã li.

eduaɖe me'nye ya ɖevi siawo le mɔdodó dzi wóle du sim le dzudzɔ kpɔm wóle nukom ɖeka le ŋgɔ nawo eɖewo do awu yi nɔviawo kplɔwo ɖo wóle dzidzɔ kpɔm módo afɔkpa o eye wóle du ƒum le mɔdodoa dzi

Edu aɖe me enye ya, woyina ameɖige wokpa aɖaka ame ame..eee…exɔ, dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe le fi ma, edzokaɖiti hã le fi ma. Yevuŋutsuwo woɖɔ kuku wodo awu eye woyina.

Ame ɖe ƒe anyinɔƒee ya. Modzakaɖenu le tee ma. Nɔnɔmetata ɖe le glia ŋu. Atukpa le fi ma. Atikplɔ̃ li, Atizikpi li. Wokɔ fomu dzẽwo kɔ ɖe me. Wosi aŋɔ ʋe na xɔa me.

Emɔ ɖe nye ya, wole emɔa wɔm le teƒe maa, wokɔ sofi ɖe asi, wole b akum, nyɔnu ɖe hã va yina ebla ta, ekɔe agba ɖe ta le etsi dzram eye amea ɖewo tsitre le nukpɔ.

Teƒe aɖee nye yi. Ɖevi kple ame tsitsiwo ŋutsuwo wole efli me eye wobla woƒe agbawo ɖe ta. Wokɔ woƒe anyimlɔbawo. Wokɔ ɖeviwo kpa eɖewo tsitre wokɔ asi de ali eye wole efli me.

Dada aɖe le dzodoƒee le nu ɖam. Ena zikpui dzi hedo awu hebla ta. Ele gatsdia ɖe asi le detsia kum. Gaze le fi ma, tatsi le fima, to le fi ma, layiga le fi ma, nugo le fi ma, tukpa le fi ma, nuɖugba le fi ma.

Amawo le mɔ me tsom, dziƒoxɔ kɔkɔwo le fi ma za eye amewo do afɔkpa he amewo do afɔkpa yibɔ, amewo do awu ʋe amewo do awu yibɔ amewo ɖɔ kuku eŋu hã le fi ma.alebe wole mɔme tsom.

Sikakuƒe aɖee nye ya eye wole ba kum, wole esram. Amewo dze klo, amewo kɔ sofi le ekum. Amewo hã kɔ agbawo le ekum. Ame geɖe tsitre, eɖewo bɔbɔnɔ anyi.

Nyɔnu aɖe ɖo asi, ebɔbɔ nɔ anyi, edo edzi kple anyi, eŋɔe kuku. Efɔ nuziwo kɔ ɖe zikpuia me. Atɔtɔ le teƒe maa, akɔɖu le teƒe maa. Yevu mango le.

Asimee nye eya, amewo ɖo asigba eye amewo va asime va nu ƒle ƒe, ɖevi ɖe le fi ma medo awu o, vɔ edo atakpui, nyɔnu ɖe le fi ma ebɔbɔ nɔ anyi e..e..eɖe bla ta eɖe mebla ta o eye.